qonni akaakuwwan hojii yookiin dalagaa addunyaa kana irra jiran keessaa isa tokko yeroo ta'u biyya keenya keessatti qonni lafee dugdaa diinagdeeti jedhame abdatama. sababni isaa qonnii harka olaanaa diinagdee biyya kanaa kan qabatee jira waan ta'eef.